Kuri misilete aana la'neemohu sidaamu qoqqowi giddo aduwu agaraano woy higge askabbartanore yineemmore ikkanna lowo yanna rosichu garinni poolisete yine woshshinannireeti.

Tini misilete aana la'neemmohu gudumaalu hawaasi quchumi giddo gudumaaleho afamannoha ikkanna hulluuqo yineemmo akkawaweeti baseeti

Tini misilete aana la'neemmoti infrastructurete widira gaamantannota ikitanna infrastructurete giddo caabbichu horo uyitannotta ikkittanno.

Tini misiele leellishshanonkehu pirezidantichinke Desti ledamohu, sidaamu qoqqowu maarshingebaande towaatanna sidaamu televizhiine progiraamera odoo nabbanbanna leelishshanno.

Kuni misilete aana la'neemmohu daddalo ikkanna dikkote giddo babbaxxitina giirate worranni siwillate loonsoonnitia mandajubba woy giirate midijja gullicha leellishshanno.